Jigéen butaxa sara mbesin bomu ñoo ko ci poagit tie saagam bu weex daf mees ci boppm bi tardi makyaasu.

Palaas biñu teg ay taabul am taabul bu weex am benen bu sokola ñu wërala ay toogu ci pegga toggu bi amna eppol ci digga.